Omuntu akwitse nayetebekanisa nana ekiharani kye ekirikubazira emishweta Kandi eki ekiharani kiri omu rangi ya mutare nogu omushaija ajwaire omwenda gwa mutare.

Omushaija ojwire emyenda erikwiragura hamwe n'ekaito ezirim ebibara bya mutare ashutami aha mugongo gw'ogu mugyera oba enyanja akwitse iroobo riiri omu maizi naaronda ekyeyanja eki arakwate.

Enjoki ekwise eri aha bimuri. Egi njoki neegyezaho okwihaho etsinda z'okutwara omu kihumi kyayo nikwo zityo zikakora obwoki. Egi njoki eri aha bimuri kandi ebimuri birimu erangi ya mutare nangwa n'erikwiragura.

Abaana baingi bari omu ruguuto rw'itaka nibatambura bekoreire obudomora bw'amaizi nibaruga okutaha amaizi oba aha mugyera aba abaana bakwitse bari omu muhanda kandi mukono buryo na mukono bumosho hariyo ekibira

Egaari y'omwika mpango munonga eri omurangi erikwera nangwa neya kinyaatsi ekwiste eri omumuhanda gwayo erimu negyenda. Omumbaju rwayo hakwiste hariho abantu bemereire Kandi bemereire ahansi y'ekiju ekiri omumbaju yegi gari y'omwika.

Omusiri gw'ebicoori nyamwingi ogu orikuranzya otarikugumarayo gye, guri omu rangi ya kinyaatsi kandi eseeri yaagwo nooranzya iguru nana ebicu

Omushaija arimu naayegyeza okuteera ebikonde akomire ebiziga by'emotoka bina omu mwanya akwitse nabyegyerezamu okwega kuteera ebikonde ajwire empare ya bururu, enkaito ezirukutukura nangwa atsibire ebikonde aha maisho .

Omugyera gw'amani oba enyanja eri ahagati y'obubungo bubiri haza ogu mugyera gurimu amaizi maingi nangwa n'obubungo oburi omu mbaju zoona ibiri bwijwire ekibira nari emiti nyamwingi

Oru n'oruguuto rw'itaaka ruri omwirungu nari ishwa kandi eri ishwa ririmu emiti etarikushuushana emiti eri omu rangi ya kinyaatsi nagwa n'ebindi bishaka.

Omushaija ojwire ebintu birikwiragura ohekire enshaho erikwiragura nangwa n'enkofiira erikutukura akwise ebirangi ariyo nasiiga abaana bato aha feesi nabahuga obuntu buri nk'obudore batyo abaana kushemererwa.

Itundiro oba igurizo ry'emyenda y'abakazi riri aha mukono gwa bumosho kandi nagwa aha muryango ogukukurataho ogwa mukono buryo akwaitse hariho omutsigazi ayekoreire obugaari bw'abaana bato nagwa arimu naza kukateera ahansi.

Enju yakura eri omu irungu oba omu miti omu mukono gwa buryo hakwitse hariyo emitumba ya ebitookye Kandi enyuma yegyo enju hariyo endijo emiti egyi enju ekuzire Kandi eyombekyise itaka . Amabati gayo gakura nangwa na ebaraza yayo yatandika okukura.

Omushaija ojwire silipa omu bigyere, ayemereire aha mugongo gw'enyanja obo gw'omugyera, akwitse ekiti omu ngaro, ogu mushaija ajwire empare ngufu n'omwenda gurikwiragura

Enyanja mpango munonga eriyo neeterwamu akashana, akashana k'omu mwabazyo akagihindura erangi, egi nyanja mpango tihaine ekirimu oyihireho amaizi gaayo.

Omugyera gw'amaani gw'amaizi gurimu nigugyenda kandi ogu mugyera eseeri yagwo hakwise hariyo ekibira kihango ky'amaani ky'emiti mingi, eseeri yeki kibira hariyo ebicu.

Eduuka ry'ebinyakare oba ebintu by'engoye oba emyenda y'obunyakare ehanikire aha kisiika nangwa n'endiijo ekubire eteire omu myanya etari emwe n'emwe ezi ngoye ezimwe ziri omu rangi zamutare, ezirikutukura n'ezimwe niziragura.

Amaizi ga omugyera gakwitse nigaruga aha kabungo nigechenya ahansi aga amaizi ahabwa oburaingwa bwa akabungo nigera tititi nseeri ya aga maizi oba ya ogu mugyera hakwitse hariyo emiti mingi nangwa n'akabungo karimu amabare mingi.

Omushaho ajwire engoyi zabashaho arimu naagyezaho okuteera ekikatu omwe omu barwaire ahibega rye. Akwasire empitirizo n'omukono gwe gwa bumosho ariyo naagyezaho kumuteera ekikatu.

Akamanyiso k'enyikirizamu y'eihanga kari aha kyombeko ky'amaani kihango kyetorize ebirahuri oba kyombekiise ebirahuri haza omu mumbaju yakamanyiso oba ekizimbe hariho emiti kandi ahari aka akamanyiso hahandikireho ebigambo birikugira ngu Ruhanga n'eihanga ryangye.

Ente ibiri z'amahembe mahango zikomire ekiti omu mitwe yaazo nangwa ekirikworeka ngu nibazeyambisa omu kuhinga nangwa zirimu nizitamburira omu muhanda gw'itaka, eseeri yaazo nari enyima hariyo ekibira ky'emiti nyamwingi

Obw'enyanja bwingi butungire aha musito haza obusito bukozire omu buti buri ahaiguru y'ekitimba kandi ahansi yaakyo hariyo omuriro bari nibagyezaho okukara nari okubwotsya

Enyanja mpango munonga ekwitse etiirwemu ekyererezi oba akashana ekyahindura erangi yaga maizi harimu obwato oba eryato ry'amaani munonga eriri omu kishushani kirikwiragura ahabw'obwire obu ririmu niritamburira omuri egi nyanja

Empundu erikureebuka aha maisho honka ekwise eri omu kibira ahagati, egi empundu eri omu rangi erikwiragura kandi ekibira ahu eri kyona n'ekya kinyatsi

Omushaija ojwire enkofiira aha mutwe eriho akagambo ka Nike akwitse ari omu musiri nagyezaho kutereeza omu garo ze za buryo akwitse ekikyempe kiri omu rangi ya buruuru.

Omwana w'omwishiki ayemereire aha kibaho oba ente ekozire omu rubaho ayezirikire obunyakare oba emyenda yabatagurizi akwaitse arimu naziniira ahari egi ntebe

Vakedo ibiri nagwa n'enyaanya zihiire munonga zikwasize omu mwanya gumwe ezi vakedo ibiri ziri omu rangi ya kinyaatsi kandi enyaanya ziri omu rangi erikutukura.

Enyanja mpango oba omugyera gw'amaani gukwitse guri omu bubungo bwingi munonga kandi ogu mugyera oguri ahagati y'obubungo gwecwiremu obucwekacweka. Obubungo bwine ebinyaatsi bwine endebeka ya kitaka.

Eri n'ikurizo ry'ebihingwa eribarukubyara nkomwani kugira ngu babiyambe bikure nseeri yabyo hariyo enyanja nangwa n'akabungo eri ikurizo ry'ebimera oba ry'ebihingwa ryona rishagatirwe ebiti byete obutanda bukozire omubiti.

Ebimotoka bibiri kimwe Kya karakita Kandi ekindi ekirikushuka itaka ahansi reero ekyakarakita kikakora ogw'okutereeza nseeri y'ebimotoka hariyo ekibira kihango munonga ekiri omurangi eya kinyatsi

Obwoki bw'ebika bitarikushushana bubikirwe omu bicupa nyamwingi ebicupa bikwatsize aha kimeza kikozirwe omu rubaho

Eiramizo tugwete omuzigiti oba ishingizo ry'Abasiramu ryine akabungo k'amaani ahaiguru oba kete akanara akari ahaiguru ya ogu muzigiti ahaiguru yagwo nooranzya Iguru haza rirumu ebicu.

Abaana baingi bemereire omu mwanya gumwe omwe ajwaire omwenda guhandikireho ekigambo "Uganda" Kandi omwenda nogwa mutare abandi baana abamuri enyuma abamwereize obwara omu maisho nangwa n'abandi barimu nibaranzya